Oyidu woyikko ichchachu gidiza asati Gamo duniguza mayidinne ha simidi be kalo hashe bola tokkidinne uttidi dizayisikka miccishe deesi

hayssan qassekaay asati shiiqidinne issi bessani gashera gitara oykko attumatara macatara shiiqidinne ufayettishe miicishe dannasishe dizayssa bessies

asati nam7u cugan salpettidinne ha simmidi issi bessane eqqidayssanne ha asatappe qasse guye baggara asati iray bukgin janxila be hophe bolla oyqqidayssa bessees

issi keeth keehippe be7ishin lo7iza keeththe giddon issi ooto ooththidi wursidayti issi mala may7o boossa may7o may7dinne shiiqidi ba kushe baqqishe dizayssa bessee

Hassan keehippe dariza asatinne woyiko gaammo asatinne gita gita asati shiiqidinne issi bessan guyerakka darozi haa yishe dizayssinne eqqishe dizayssa bessees.

hayssan qassekae daro programey ooththettanas giigettin imathatikka xeeysettida imathati yiidinne qashettida odoro duuthishe dizayssa bessees

gammoppe bayra bayra woykko gita gita cima asati shiiqidinne issi bessan shiiqidi uttidayssanne izati uttida bessan qasse izeta sinthan kalloti dizayssa bess

issi tamareso keeththey deees tamareso keeththeza lanqeni daro asati shiiqidinne karen shiiqidinne salafettidi tamare nayti eqqidayssa bessees

nam7u baggara keeththey keexettidinne ooratha keeththey keexetti giigi uttin hayssa giddora qasseka keehippe cililo maatay dishin he maatarazara asi shiiqidi eqqides

Gammo dere asati issi sora shiiqidinne maata maata oykqidinne be kushen be oyqqida maata bolla denthidi yoo yo7o masqala yo7o gishe deettes

Hayisan qaseka issi bo'a huphe away duge bagara utini pude baganra daro asati utini gidoraka qasi xariphezan cishati dizayisa beses

Gita hita asati issi kifile gidon woyko issi bessan shiiqidinne gamo dunguza shura e mayidayti fhiqidi ha simidi marata uttidi detes

issi addedayssi achche saayati ekkizayssi ba koote maydi iza bolla qasseka malaxiri woththidinne ba kushen gaammo dunguza qoofe oykkidinne asas haasayi shini

Hayissan qasekka nam"u attumma asati dettes ha atumma asatappe issinoz cimmi ekidayssanne is issinoz qasekka yelaga gididayssa akekadis

Hayssan qasseka issi kifile giddon woykko aaho woykko dalga kifile giddon cora asati shiiqidinne asi haasayiza haasaya siyishe dizayssa.

issi macasaya haratikka shiiqidi uttidashin ha baggara uttida macasiya cengorsa dhoqesizayssa woykko mayke geetettizayssa oyqadanne haasa'ashi dawus

Issi bagara asho issi bagara kaseka duma duma katha phuphuletane keehipe daro qomo kathata shiishidine issipe bolla kathidi giigisi wothidaysa beses.

Heezu gaxare asati issi aderane nam'u maca asatara ba huuphe birshidine laalidi pixidine kaseka qamiseta mayidine gaabetaka bolara mayidi eqidosona.

Mac'a nayti bota qamisenne zila qamise mayidinne be huphe issi mala dadetidinne qaseka tambure oyqidi baqidi yexishe gupishe detes.

xaala asatinne qasseka naa be zokko bolla bayidi diza asati yishe issay issara gaketidinne toho yeeretishenne qa issay issa yeerishe dizay issa bessee

Hayssan qasseka issi bessan keehippe lo7iza nayti heedzdzu nayti sinthe guye qasse izippe guye giidinne heedzdzus ee maaran uttidi izeti ha xeellishe dizayssa bessees.

issi oosancha daara7e urqa baqqada urqappe ooththettizayssae otota kereta urqappe ooththiza aaya daara ha7i qas urqaza gindadanne yabana oykko ayfe tukke yabana medhashe dawus

aawaranne aayira izgidinne ba nayta heedzdzu naytaraizgidi issi medho may7o may7dinne keehippe lo7ishenne beyishin qasse kaha ufaysiza ogera eqqidi deettes

Tukke sineti meecettidinne giigidi uttin tukkezi pentishe dizayssanne ha baggara qasse pandishe shaayettidinne giigidi uttidayssa bessees.

Hayssan qasseka daro asate shiiqidinne xiidda mithay dizayssa lanqera ha simmidinne bollara galal7o medho koote may7idi eqqidi doosona.

Hayssan qasseka be ishin lo7izay woykko keehi gita moley yiilinne xaraphe bolla shukettanas giigidi uttidayssa bessees

Issi giya giddon woykko giya masatiza iza gashe giya giddon asati shiiqidinne daro qommo shunkurteta tuumotanne dumma dumma miishata bayzishe deettees.

Issi dullata keththan woyikko issi gitta keththan gitta gitta asatinne lo'iza lo'iza asati shiiqidinne xarapheza bollan izeyas cishshattine duma duma haththetinne ushshati gigidi uttin iza sinththan uttida.

Be'ishin kehippe loo'za mizathi woykko maxiza mizathi botharane karetha medho oyqidaytti de'thess hayttikka qodan usuppuna woyy lappuna gidethess.

Tamaridanne gita gita asati woykko kawo oosanchati yiidinne issi dubbusha bootan shiiqidinne uttidinne asappe haasayettiza oda siyishe dizaysta bessees.

Hayssan kohasee karendein asati kaa'in hayssa arsinale giza budinne kaayidinne xoonin arsinaleta daggafizayssi woykko maaddiza asati shiiqidinne ufaysas guppishe deettes.

Gita netiworkke shuppoy oosetidinne dizayssa lanqera ha baggara qasseka nam7u asati oge lanqe ooththishinne pittidi giigissishe dizayssa bessees.

Koronta shuboti mitha bollaranne dumma dumma birata bollara adhid adhdhidi qashetidi qashettidi bizayssanne gede baggazi qasse bulatti ekkiza bessa gididayssa besses.

hayssan qasseka gita keeththey de7ees gita keeththeza lanqen asati shiiqidinne dumma dumma7e koronte shubotanne haaththa tubbota iza giddon geltsidinne lo7athish dizayssa bessees

Issi mithiya gede izippe guye baggara shaaratinne dhumida ekkida shaaray beettes hashaarazappe issi mithiya eqqadanne koronte shuboy izi bollara xaaxeti dizayssa bes

aykkoykka baynna bessani gede baggara gita kita keexeti keexettidi kezishe dizayssanne qasseka ogezi keehippe melidi woykko xuurattidi ekkida oge bessees.

Issi zo'o aaressa addedayssie ha simmidi duuna duyidi iskibirto be kushen oyqqidi xaafishe ha simmidi haasayishe dizayssa bessees.

hayssan qasseka koronte shuboy iitin nam7u asati koronte shuboza giigissanas iza bolla ke7i eqqidinne giigissishenne iza ooththishe dizayssa bessees

Haysan qaseka motoreti issi gitta keththa lanqera motorey uttin izappe qasi pude bagan shiqidi uttidi issisara hasayishene ka'ishe dizaysa beses

hayssan qasseka ogey de7ees ogezappe gede baggara kathasoy woykko boora misile iza bolla dizayssa paasikae kathaso gizayssa xaafettidi uttizayi dizayssa dessees

issi adderannee issie macasya daarira kathay izata sinthan masobera giigidi uttin kathaza mishin macasiya qas addeza barsashe dawus

hayssan qasseka7e issi kathaso bessizayssanne hayssan qass katha kaththo nuni hayssan doommida giza xuufe amarathora xaafettidinne dizayssa bessees

Hayssan gaammo asati woxateti woykko yelaga nayti shiiqidinne asho saane giddon aaththidinne saane za gathan yeecha yeeche yeggidi be marshatara giigissi wooththidinne mishe dizayssanne bessees.

Hayssan qasseka pudeya itiophiya klile mangiste gebeta woykko gelo biiro giidi xaafettidayssan qasse takisi hisabe yootishe dees.

hayssa taknologey ehida mashine kifilen woykko komputere kifileni daro asati shiiqidinne ha komputereza giigissishenne izaarpe qasseka dumma dumma miishata be ishe deette

Daro polisetinne dumma dumma cala asat ha poliseta sinthara adhidinne daro dalga ogen qase guyera Gita kethe lanqen eqid de'osona.

Poliseti banta kumeta mayo mayidinne nam'u poliseti sintera adhidi utidi harati qaseka guyera salfetidi eqidi detes.

daro asati issi kifile giddon shiiqidinne diggisa mala daggisishenne katha shiishshidinne mishe woykko katha shiiqidi nam7u cugan uttidi mishe deettes

issi aaho oge giddoran gita kaamey aadhdhidi bishe dizayssanne ha kaameza giddon qasse asati gelanas naagettidi dizayssa bessizayssa bessees

Issi keeththa lanqera'e issi gita tubbo woykko haaththey izara aadhdhiza tubbo goochchidi goochchidi asati ehidinne ha tubboza giigissishenne ha dafishe dizayssa bessees

hayssan qasseka koronte xuugetidinne eexxishe dishin koronte xuugetiza adagappe ashshiza asati haaththe ehidinne iza giddon qolishe dizayssa bessees

issi oge bolla hayta issa ambulanthe geetettiza kaamiya yaadanne issi oge bolla gede simmada iza eqqidayssa keehippe bessees

Issi wula lanqen ayi gize giikko lo'iza shuronne tukke keeththa gizayssi xaafettidi diin ha baggara qassi issi aawa dayssi eqqidi deessi.

Hayisan qasika kundetappe dendo gizayisa hayisanka qasi mac'a nayita pederale mac'a nayita korpireshine gizayisa xafi wotidinne na'mu asati iza LL anqen dizayisa beses

beettizayssi keeththetakku ha keeththeti qasseka be ishin keehippe lo7ettes booththa qalameranneti yettiza keeththiya heni baggara dizaara be ishin keehippe lo7izayssa bessees

hayssan puda baggara issi keethte keexetti dinna woykko awappe attisha keeththe keexettidi diin gede baggazan woratinne dumma dumma zumati beettishe dizayssa bessees

hayssan keehippe lo7iza gita gita keeththey deees ha keeththa zakarerakka mithatinne dumma dumma ciishati de7ettes hayssa keeththaza bollaka wolayta gutara giza xuufey xaafettidi dees

issi gita keeththe daysi dishin ha gita keeththeza lanqen qas issi mith dolishe dizayssanne ha keeththezappe guye baggara issi addey guppishe dizayssa bessees

Hayssan qasseka keehippe lo'izassanne kahas keehippe beyanas lo7izayssi kawo hinxati woykko kawo keeththetinne kawoy izan uttizahe hinxa keeththetanne bandiray iza kadendizayssa besse.

gita kete keexxettidinne buro keexxetetha bolla dizayssanne ha keeththeza matara melanathu giza maatay dizayssanne maatazi keehippe zillanas giigizayssa

Issi dalga ogey des ha dalga ogezappe qasseka gede baggarae gita keeththey des gita keeththeza lanqen qasseka mithati dolishenne asi qas yishe dizayssa beyoos.

Ogel hanqen ogey ciirettidinne giigidi booththanne karetha medno qalamenti yettidi diin ha oge ciiretidarippe pude baggan maatay cililidinne dolishe dizayssa bessees.

hayssan qasseka issi kifile kiddone dumma dumma qommo maxaafati dumma dumma qommo maxaafati issi sora daradarettidi woykko doorettidi dizayssa bessees

Keehippe gita gita asati macara aderanne hizigidinne issi keetha mataranne guye bagara mithati woy worati dizaysa matara ha simid yishe detes

Issi macasiya daara adursa macasiya qamise zo'o oogan oosettida woykko dadettiza qamise may'adanne mayke be duunaso oyqqada hasayashe dawus.

Hayssan qasseka booththa aayo daara booththa qamise woykko gaamma dunguzay qoodhesora dizays qamise may'adanne issi karetha adde matara ha kushe mala tashe dawus.

hayssan qasseka issi addedayssi ee-ay keehippe keya addedayssi asatas ba suutha immidinne be immidappe guye uttidi haaththa uyi simmidi bizayssa besse

hayssan qasseka gasha naa daara saketada yiin ha gashsha nays duuna doydinne dizaae hargeza koydi demmidinne izo dhale izeti ushshishe dizayssa besse

Hayissanni qasekka awaa dayissi woyikko polisse dayissi yidinne issi qansara diza indo daris juse issi ayessi imishe des

Haysan qaseka issi kifile gidon gita daboy uketidi yidi xaraphe bola utin asati qaseka hezdu adetinne issi mac'ati woraqata oyqidi eqida.

Issi adusa ade dizaysi madereke bola ke'idi eqidine ba qofa asatas aaatishe dizaysane izi ha simi eqidi haasa'ishe dizaysa beses.

Issi adda dayssi issi kipilen berka dishee telebezhine giddon adda kushe narppey cadettizayssa beyidinne miiccishe berka dizayssa bessees.

Issi gasha naadayssi issi alga bolla ichidinne dizayssanne qasseka gasha naaze ha simmidi uttidi dizayssa bessees.

issi macasiya sooppe ke7ada hara dere bishin asati ay ekkada iza bizakkonne izi shanta woykko izi borsa wothidinne iza giddon xeellishe deettes

Issi addadayssi xiishshati woykko mithati guyera dizayssa lanqen eqqidinne be silke oykkidinne ha simmidi haasayishe dizayssa bessees.

Hayssan qasseka booththa may7o maydan asati booththa shurabe muleyti may7dinne iza bolla zo7o mesqeley dizayssa may7di shiiqidi issi bessan deettes.

Haysan qasseka lssi bessan keshetida woykon siminto keshettida kesha bolla eratethas koroy xossas yashatethikko gizaxupey xapettidi dees.

Be7ishin keehippe lo7iza keethi keexettada dishin , ha keetheyippe duge baggara qassika bootha kaameyippe guye baggara miththati de7osona.

Hayssan qassikka mela hayzidi diza oge bessetes. Ha ogezikka simmintoninne shuchchi ciiretidi oges giigida shuchchan maran giigida ogekko.

Heedzdzu asati issi kifile giddon dizayssanne ha heedzdzu asatappe nam'u asati attuma naa gidishin issi niya macana gidada izetappe hadirsa baggara eqqada dawus.

Issi gita maashine woykko oge ooththiza maashine dayssi eqqidi gede simmidi be qoodhdheza pude denthidi dishin iza sinthe baggara qasse ase caanidi bisha kaamey de'ees.

gammo dere asati worara diza bessan shiiqidi yiidinne keehippe izata guyra diza wodazi cilili ekkidason shiiqidinne qasseka issi pirogramey dizaso gelanas wodoroza duuthishe de

Hayssan qasseka salo medho woykko hayssan cililo ogey deees ha ogezappe gede baggara zo'o medhon keexettida gita kita keethtxeti de'oosona

Koronte giigissiza addedayssi korontezi iitin koronteza bolla woykko mithaza bolla korontezi iza bolla qachettida pooleza bolla bude kezishe dizayssa bessees.

Hayssan qasseka kaamey woykko ha'i wode mashinera asati gade goyishe dizayssanne hakamezi lo'iza ogera gadeza zoro kessidi goyishe dizayssa bessees

gaammon diza gita gita asati woykko tamarida asatara izgidi shiiqidi imathatho yii qasseka hani baggara daro asati gashe nayti izetas giigiza woytope immishe dizayssanne bessees

Keeththey eni baggara lo'idi ykkokeehippe lo'iza keeththeti keexxetti din ha keeththazappe ha baggara booththaranne karetha qalamenti yettidi ogezi keehippe lo'izayssa bessees.

Kawo oosanchati woykko astamaretakka gido aakime woykko haakimeta gidikkokka be woga may'o booththa may'o bollara may'dinne issi mitha lanqe shiiqidi eqqidi doosson.

hayssan qasseka daro asati shiiqidinne woykko dumma dumma asati shiiqidinne macay addeykka giidinne ginbettidi ooththettida kesha bolla eqqidi deet

keehi aaho oge keehippe aaho oge beettes ha aaho ogezappe gede baggara qasse dumma dumma mithatinne keeththeti beettishe deettes

Hayisan qaseka bidinee axabaraqite woyiko lo'ite giza xupeyi xapetidi dizays issi kethan timirite ketha laniqera betishe de'es

keehippe daro asati woykko gita gita asati shiiqidinne zaytetinne dumma dumma miishati sukareti imettanas giigi didin naagish deettes

Hayssane daro asati duge baggaranne pude baggara giidi oyddu asati uttidinne daro bira keehi daro bira xaraphe bolla woththidinne iza lanqera dumma dumma miishata wothidi de'etti.

Hayssan qasseka gikka katama woykko keehippe lo'iza katama giddora nam'u baggara efiza ogey dizayssanne ha ogezappe ha baggara mithatinne worati deettes.

Hayssan qasseka issi demba ogey dees demba ogera gede baggara qasseka waraqata bolla xaafettidinne daamota dhaleti gishettizaso woykko dhaleti bayzettizaso gees.

Issi dooma addedayssi ba makinara woykko ba wincherera yiidi wula bolla gakkishin hara asi qasseka iza guyera maaddidi gede gelthishe dees.

Hayssan qasseka tamaaridi wurssidi anjjeteththa gallassan tamaridi wurisidayita anjo gallas anjo mayo mayidi dizayssa besees.

issi pirda daynna keeththa sinthen biidinne daynnazi daannazi izaizas haasayishe haasayishe woykko qaala gerthishinne qaala caaqo kushe denthidi gelishe dees

issi caalo aaya daara tamaradanne wursadanne anjo gallassan keyada eqqada anjetashe dizayssa woykko anjo boncho may7oza may7ada eqqada haasayashe dawos

Issi gita keeththey keexettidine ke'idi ittin ha keeththey karen qassekka asi kuwas iza garssen uttiza miththa dolada dizayssa keehippe bessees.

hayssan qasseka e issi qoodan laapun gidiza asati issi besan shiiqidinne xaraphe bolla ha7i wode ukethi woykko hayssa keeke gizayssa ehi woththidinne bathanas giigettettes

polisati issi sora7e salafettidinne ha simmidi woraynne dumma dumma keeththeti dizayssa karera gede usuppuncuga gididi salpettidi ha simmi yishe deettes

Hayssan qasseka e daro poolisetinne dumma dumma macara adde pooliseti issi matan shiiqidinne issi xaraphe matane shiiqi uttidi dizayssa bessees.

issi dalga keeththe giddoli daro matatikka hugetan laalettin daro asati shiiqidi woykko gita gita asati shiiqidi maaran eqqidi de7oosona

Poolisati qasseka henira ha issi salpen gede usuppu cuga gididayssan issi salpera ha simmidi be may7o kumetha may7idinne yiishe dizayssa bessees.

Hayisan qasika issi kame bola woyikko kehippe cimida kame bola itata burata madabara gidon atidinne shishidi kameza kunti canidi ekidi bishe detes.

Issi aayo daara be kushen maadabara oyqqadanne issi oge giddora aadhdhade bashe dawus; ha ayaayppe guye baggaraka qassika cimmida kaamee gede simmidi bishe de7ees.

Hayisan qaseka oge laniqen e poliseti shiqidine asa mado oso othishenee woyiko hathay iza bagara adhayinayisa woyiko haroy adhana oge bokidi gigisishe de'etes

keehippe cora asati shiiqidinne oge bolla ke7idi mithatara diza bessan shiiqidi keehippe lo7iza ogen xuuratinne dumma dumma iita miisheti dizayssa pixishi deettes

Issi oge lanqeni daro asati shiiqidinne buuratinne iita miisheti qolettidayssa pittidi pittidi denthi shedizayssanne issi addey qasse izeta ooththisi shedizayssa bessees.

issi lo7iza oge lanqeni cala asatinne qase yelaga nayti issipe shiiqidinne ogeza pixi simmidinne maaran issisora zuuren eqqidi haa xeellishen.

hayssan qas zo7ozo7o medho oykkida kaame bolla dumma dumma miishati xaafettidi laxafettidi diin izappe ushachcha baggara qasse issi macas yadaara ha simmada yashe dawus

Issi gita kaamey zo'onne qas aadhdhi aadhdhi karethanne booththa walakka medho oykqida kaamey ha simmidi issi ogera yishe dees iza sinthe baggarakka tama.

Iita buuratanne akababe woykko heera giddofe shiiqidayssa iita iita buurata dumma dumma fistaleta haylande iitata shiishshidinne iita buurati qolettizaso kaame ehidi qolishi dees.

hayssan qasseka soo giddofenne katama giddofe daro bessafe shiiqida iita miishetanne buurata ehidi issi bessan izati qolishe dizayssa bessee

Asati ubbaytikka shiiqidinne oge giddon diza iitatanne daro buurata katama giddofe kezidinne pittidi bittidi kessishe dizayssa bessees.

Buuratanne iita iita qushashata issi bolla makinay woykko kaamiy aaththi ehidinne izi qolettizaso ehidinne qolanas dendidi eqqi dizayssa bessees.

Egede qoodan ichacha woykko oydda gidida asati shiiqidinne oge bolla iita iita buurati qolettidayssa pixishenne ogeza giigisishe deet.

Keehippe gitatidi ekkiza kaamen asati ehidinne iita buurata katama giddofe maxi buuraza shiishidinne kaame zara caani hidi qolin gashe nayti izappe go'iza miishe koyshe deeta.

Nam'u mac'a nayti waraqata nam'usi henira hanira histidine oyiqidi ha waraqataza besishe mic'ishenne ufayetishe izeti dizzysa beses.

Haysan qaseka haakime keethan yiidinne caala asatara caala aayetara shiiqidi diin ayeta kushe bolla daro lastiqeta qachidinne izetas diza charge koyishe deetes.

Hayssazappe nuni qasseka izafe erana miishey payda hayssa ai nu wodey ehidayssa digitale aydi karde gizayssaza nuni mule asi go7ettana mala nuus aaththishe dizayssa.

Issi ayfey sakkiza aayooy akamidi simmin ha'i ane beettizenenne ne ayfeza qasseka beya ane izan neni beyishin beettizayssa gidikko giidi yootine be'ashe dawus.

hayssan qasseka caala asati shiiqidinne matawuqiya kessisana yiidinne kessidi immizaari achchin uttidayssanne issi caala aayakka kessisana yaada uttidayssa bessees.

Issi gashe na dayssi kompitereza lanqen yidinne uttidinne kompiterezappe dumma dumma miishata be'ishe dishin hara na'aykka izas ushachcha baggara eqqidi de'ees.

hayssan qasseka ingilizethora xaafettidi dees ay gize giikko payda qasse olaynen diza nu asato nuna daggafite hinten daggafida gish galatos gees.

hayssan qasseka ay giza azazoy yootettize giikko abisiniya banke bollara abisinya bankera hayssa wodey ehida payda qudireza gatethite gizayssi xaafetii

Asati shiiqidinne payda giza xuufey xaafetti dizayssa lanqen shiiqidinne cimmida cimmida woykko caallida asati ha simmidi eqqidi deossona

Issi cala aawa dayisi botha medho oykida shurabe woyko kote ha oykidi besidinne ufayetidi micishe des qasekka aayodarakka micashe dawusu Izara

Issi caala aawa dayssi be huphe bolla booththa qoope woththidinne be ayfe bolla qas manaxire woththidi cengurssa dhoqisiza woykko mayke geetetizaysa ba doonaso shiishshi oyqidi haasa'ishe dees.

Gaammo bayra bayra asati puddo baggara yiidi duge simmidinne eqqin qasseka booththa kumetha mayda yelaga nayte yiidi salanta izetase nam7u kushera immishe dizayssa bessees

issi booththa aawa dayssara aymede abiinne booththa aawara hisgidinne issi bessane woykko lo7iza bessane uttidinne haasayishe dizayssanne izatas guye baggara tophiya bandiray deees

Keehippe daro asati woykko dunguza mayo maayida asati woykko gaamo dunguza maayida asati shiiqidinne issi oge bollara haa simmidi yishe dizaysa be'os

Issi aawa daysi ubba dere asa woyko hayssa alame bolla dizayssa mule issi derey issi derera erettiza erettana mala issi xuufe xaafida.

Gaammo dere asati issi bessan shiiqidinne gammo dungguzatanne gaammo dungguzapee oosettiza qoofeza wothidinne issi bessan shiiqisi uttidayssa bessees.

daro asati qasseka oge bolla ha simmidi yishe dizayssanne ha asatappe qasse issi macasaya keehippe orda ekkizaronne booththa shurapbe maydaro bessees

Issi kifile giddon aduqidi eqqidayti nam7u attuma asati issi medho may7o may7dinne eqqidi issi matara dishin hani baggara qasseka macasiyakka izeta lanqqen eqqada dawus.

Hayssan qasseka nam'u macasati do'osona nam'u macasatappe heni baggara dizaara hayzada utta dishin ha baggara dizaara qas waraqata xeellashe ba sinthan ciisha wothada uttada dawus.

Issi kifile giddoni daro asati shiiqidinne qoodan usuppuna woykko laaphun gidiza asati shiiqi eqqin issi aawadayssi waraqata oyqqidinne ha asatas immana gishe dees.

issi biiro giddon nam7u asati uttidi deettes ha nam7u asatappe issi na keehippe karetha woykko keehippe dhuma ekkida karetha macasiyo

issi gita kifile giddon keehippe gita gita asati shiiqidi din qasseka maca asati henira ha simmidinne ha asatara haasayishe dizayssa bessees.

hayssan qasseka issi kifile giddon daro asati shiiqidinne issi bessan shiiqidi be silke be ishe dizayssanne issi macasay guyerakka komputerey deees

Issi dalga keeththa giddon daro asati shiiqidinne woykko asatara poolisetikka walaketidi uttidi asi izatas madirike bolla eqqidi haasayizayssa siyishe dizayssa bessee

keehi aaho kifile giddon woykko dalga kifile giddon daro pooliseti issife shiiqidinne tamarishenne qasseka xaafishe xaafidayssa nababishe dizayssa bessee

Hayssan qasse issi kifile giddon heedzdzu asati deettes ha heedzdzu asatappe nam7atikka poolise qasseka issi macasiya mela izata lanqen uttada dizayssa bessees.

issi aawa dayssi yiidinne beeska zo7o be na7aka zo7o mayzidi bishin issi poolisey izetara haasa7ishe dees.

Hayisa qas aribamiche zoneza kethaza matani gitta gitta kameti issi zurera eqini ha kameta laniqera poliseti asati eqidosona

hayssan qasseka keehi cimmidanne caalida pooliseti issi baggara shiiqidi uttin qasseka pooliseta may7o may7onta aawadayssi iza lanqera yiidi eqqidi dees

issi poolise dayssi booththa kaamey oge bolla dishin essidinne asi daro caanettidenne gashe caanettide gidayssa beyanas giidi kaamiyo issidi eqqi

Issi poolisey caala aaway uttidinne ba sintheso mayke shiishshi oyqidinne ba qoofe woththidinne haasayishe asas dizayssanne ha aawazi qasseka uttidi dizayssa besse.

Hayssan qasseka daro pooliseti guye baggara salpettidi deettes qasseka hane baggarakka salafettidi deettes issi noosi izeta sinthen a7ides

Haysan kaseka nega biranu geetetizaysi huu'etara bo'ati ekizaysi tamaare nayta timirte muruta bola oothizaysi issi oyde bola zempotidi uthidi de'es.

Issi ayissuze gida kaame lanqeni daro asati shiiqidi eqqidi shin hayssa hadirsa baggara eqqida asati oshacha baggara eqqida asatas ashshagettida miisha immishe dee..

Issi duullatta keeththan woykko dalgga keeththa giddon daro asati duullatas shiiqqidinne ha duubbushaza giddon haasayettishe dizayssa e siiyishenne qasekka xaafishe dizayssa be'os

Issi modhdho aawa dayssi issi biiro giddon uttidinne mayke be kushen oyqidinne asatas be qaala dhoqu histidinne haasa'isheinne woykko be qofa odishe dizayssa bessees.

hayssan qasseka ha7i wode kawo woykko bilxiginna kawo doonadan dooranas giigida asati bilxiginnara nuus tsinthezan doyettonta metoy deenna gi xaafettidayssa qonc

Issi gita mitha garseni daro attuma asati shiiqidinne qoodan ospuna gidizayti ha simmidi shiiqidi baggati kushe idimmin baggati ha simmi eqqi dooson.

Issi kifile gidon hedzdzu atuma asati utidaysanne izeta sinten qaseka dharaphe gizaysa dharapheza bola qase ba woraqata izeti wotidaysa.

keehippe gita dubbusha giddon daro aasay shiiqidinne ha dubbushas giigidi uttin qasseka madirike bolla uttidi kawoti haasayizayssa siyishi deeta

hayssan qasseka7e maca asati booththa qamisata may7dinne ha simmidikka uttidi giddon dizaara gaammo dunguza may7ada uttidaro bees

issi zo7o adde dayssi woykko zo7o keehippe gita aawa dayssi daro woykko keehippe daro mayke iza duunaso shiiqin be lanqera bandira issidinne haasayishini

Qoodan keehippe dariza asati shiiqidinne issi bessan uttidinne ha simmidinne ba waraqata waraqata ba kushen oyqqidi xaafanas geegettishe deettis.

Keehippe daro asati ha addezappe guye baggara eqqi dishin issi zo'o addedayssi ba aype bolla manaxire wothidinnei mayke iza duunaso shiiqin haasayishin.

Issi arssa woyikko zo'o mac'assiya diyara issi dharappe lanqqen uththidanne xaffashshanne mazigabashshe dishshen hara qoffa giddon geladda bolla xellashe de'awus.

Issi xuntha besan woyko kifile gidon daro asati c'alatine gashe nayti shiqidine utidi tobishe woyko utidi ha xelishe dizaysa bases.

Hatha shore lanqqen hathatarranne shucuattara dizza bessassn issi orathakethi kethay kexetishe birro dometha bolla dizzayssa besses.

Hayisan qaseka e hezu toho oyikida kamezayra woyiko bajajo geyara guyepe sintha gaso sinithe mara eridi hasimidi yishedes

Issi qammidi ekkiddason woykko omarsidi ekiddasoni gashe nayti shiqqidinne issi bessan matsafani nababbishenne tsafishe de'iza besses.

issi kifile giddon keehippe dariza tamare nayti shiiqidinne nam7u cuga cuga bolla uttidi tamarishenne xaafishe qasseka nababishe saleda bollafe dizayssa bessee

hayssan qasseka issi kifile giddon daro oyddu asati uttidi din ha oyddu asatappe guye baggara itiyo telekoome gizayssi xaafeti di din iza lanqera hane bagga uttidi ooththishidei

asati sintharakka kaamey pude oge simmidi bishin ha kaameza essisidinne izan gelishe deettes qasseka guye baggaraka issi kaamey eqqi didin iza sinthe baggara issi nay ke7ide eqqide

issi wora giddora woykko worati ekkidayssa giddora ogey dishin ha ogey giddora qasseka heedzdzu toora amuttiza kaameya woykko bazazo geetettizara ha simmada yashe dizayssa bessees

Hayssan qase haaththey garssara asi qassekabollara adhdhana mala oththetida Gita Gita gimbbey besees.

asati issi gashe woykko guutha kaame giddon uttidinnee oge bishe dizayssanne issi issi nuti qasseka hokkidi be silke be ishe dizayssa bessees

Hayssan qaseke hezhu woyko oydu gidida mizati ha simidi karethanne zo'o medho miizati yishin izetappe guye bagazi zumati ekees.

Issi ketha woyko issi kame lanqen shiqidine matati ekida besani daro asati woyko kawo osanchati kameza gidope ke'idinne kameza lanqen eqidi.

Asati woykko nam'u maca asati booththa shurabe ma'idinne eqqidi dosona ha asatappe issi neya qantsera dizaaro woykko shaara macasaya izetara eqqada dawus.

Nam'u macasati oge bolla uttidinne ba huphe nam'uso shaakkidinne yeggidayti booththa kumetha may'o ma7idayssa tara giidi uttidi miicishe deettes.

hayssan qasseka zilla zilla mithatinne keehippe cilili ekkida maatati dizayssanne izappe gede baggara qasseka zo7o medho oykqida keeththey deees

Daro asati shiqiddi atumattinne macati issi bessani Gita miththi dizayissa laniqenn Gita miththi dishshin qase haa bagara izeti haa simiddi eqidayissa besses .

Issi ade dayisi babo erontaysi haysi salo medho mayo mayidi issi haylasho na daaro oyqidi ha hayilasho nayo nuna besishe dees

Issi atuma nayiya deyisi issi mitha lanqeni woyiko gamo misileyi saletid dizayisa laniqeni yidi eqidi desi ha adezape guye bagara hara mithatine cililo matati betwsi

Issi zumadaara ciirettada dhoqu gaada asatappe pude dhoqada beettawus hazumayppe garsen garsen qasseka oyddu mayzeneza giddon asi mule keexidi dees.

Gadey qammidason maata keeththeti woykko gezethe keeththeti de7ettes ha keeththaza lanqera qasse gita gita mithati beettetes ha mithaza garsera qasseka asati de7ettes.

hayssan qasseka zuma garseni shiiqidi haaththay gogizaso shiiqidinne heeni baggara nam7u macanayti eqqin ha baggara adde naazi bandira tookkidi dees

Hayssan qassika miththa lanqqeni yiidinne asathi uththidinne asathi uththi beyssa mazagabeththishenne dumma dumma oysha oychchishe duizayssa bessees.

daro asati issi bessan keeththe lanqen shiiqidinne gashshe naytara hizgidi uttin uttida qas dumma dumma asati izata xaafidi xaafidi waraqatan immishe deettes

Issi kifile giddon daro asati shiiqidinne tamariza tamare naytara shiiqidinne mazagabettishe woykko timirtessinne dumma dumma oosotas mazagabettishe deettes.

hayssan qasseka issi macasiya daara komputere giigissashe dishin iza giigissizayssaza pude baggara uttidinne issi asi denthishe dees

issi gita aya daara woykko adussa aaya yaada sinthan eqqin gashsha nayti ee cugan cugan salafettidi eqqidinne aayya haasayiza cengorsa siyishe deettes

izsi karetha aawa dayssi ha wodey ehida maashine woykko kompitere be sinthan wothidinne waraqatatara isti shiishshidi iza bolla xaafishe uttidi dizayssa bessee

Haysan qasse woyiko gaxare asati ii woykko gezze asati shiiqidinne gezzeti ekkida heeraza uuththatinne dumma dumma keeththata bessan salpettidi eqqida.

nam7u addeti xaraphe bolla uttidinne xaafishe dizayssanne ha addezappe issi nozi waraqataza doyi woththidi ha xeellishe dizayssa bessizayssakko

hayssan qasseka ee oyddu attuma asati shiiqidinne de7eettes haytikka qasse ba kushen kushen waraqata oyqqidinne ha bessishe deettes

Hayssan qasseka issi bessan daro asati shiiqi di din ha asatappe guye baggara uuthatinne keeththeti beettishin yiidinne asati eqqidi dizayssa bessees.

uuthataranne gezetho keethtetara diza bessan gezze asati shiiqidinne issi addey xaafishe dishin iza sinthan shiiqidi salpen eqqida

hayssan qasseka heedzdzu asati issi medho may7o bollara yeggidi may7idinne ba qoodhdhe bolla baazhe aaththidinne waraqata nababishe izeti dizayssa bessees

Issi macasiya daara ba ayfe bolla ha'i wode yidae nu wodey ehida taknoloji ehida maashinne ba ayfe bolla wothada xanna ashe dizayssa bessees.

Keehippe daro asati issi oge woyko dalga oge kumid issi medho woyko gakal'o medho shurabe mayidinne iza bolla tophiya gizays xufet uttin hessa mayidinne ha simid yishe detes .

Ku'ase kasanicha na'a deyis ku'aseza ka'idinee xonidi yiini gitta gitta woy calla asati shiqidinee iza e shalamishe dizayisa beses

kuwaase kaasanchati woykko isportenati shiiqidi issi cililo meeda giddon kuwaase ka7ishenne issay issara kuwaaseza ekkanas marshetishe dizayssa bessees

Issi isportaynay woykko issi kuwaase kaasyanthay meeda giddon galal7o kumetha may7o may7idayssi kuwaase goole gelthi simmidinne ufayssas woxxishe dees

Kuwasse kasanchatinne kuwasse kasanchata qasi kuwaseta kayizayta erisida daynazzi yidinne issi kasanchazara eqidi dizayssa besses.

kuwaase kaasancha nayti kuwaasey kaa7ettiza meda giddon kaa7ishe dizayssanne hayti qasse issay issappe kuwaaseza ekkana giidinne marshetishee dizayssa bessees

qoodan keehippe dariza nayti henira ha bagga simmidi wothanchati woxxishe dizayssanne qasseka puda baggara dizayti gam7us batara naagishe dizayssa beses

hayssan qasseka kuwaase kaasanchati issife shiiqidinne hashe hashe oyqetidi miicishe eqqidi ha xeelidi dizayssanne issinozi izetappe galal7o medho may7o maydayssa

gashshe nayti issi keeththa tamareso keeththe lanqen kezi eqqin astamare daara giddon aadhdha eqqada kushe kushe izeta oythethada izeta tamarsashe dizayssa bessees

Hayssan qasseka isporteynna nayti woykko kuwaase kaa7iza nayti meeda giddon shiiqidinne kuwaaseza ka7anappe sinthee bolla menthetho woykko bolla ho7etho isporte ooththishe dizayssa bessee.

Haysan qaseka issi wothancha Dara wothancha worqjnesho getetizara wotheza woxada xoonada oseka woyko Osaka marathone .....

Gashe nayti woykko qeeri nayti shiiqidinne iray bukkidi wooqathida bessan kushe kushe oyqetidi eqqin issi maccasiya daara eqqida hasa'ashe dawus.

Kuwase kasanchati meeda giddon kuwase ka'ishene issay issara marshetishe dizayssanne issi naazi qasse izetappe ekkanas guyera woxxishe dizayssa bessees.

Muuzetaranne dumma dumma muuzeta laniqeranne mithata laniqen diza meeda lo'iza meeda gidoni kuwase ka'anachati shiiqid ka'ishe dizaysa beses.

Hayssan qasseka kuwaase kaasanchati kuwaase meeda giddun kaa'ishe dizayssanne kuwaaseza ekkanaas issay issara marshettishenne woxetishe dizayssa bessees

Issi aayo daara aaresa aayo zo'arku qas addaka kadhontara ba kushe bolla mayke oyqadanne miicashe haasa ashe dizaaro bessees.

Kuwaasey kaa7ettiza meeda giddon daro kuwaase kaasanchati heni baggara bolla biminisiza woykko hoo7etiza isporteta ooththishe dishin izata kaassiza addezi qas haasayishe dees.

hayssan qasseka bolla ho7ethanas kuwaase kaasanchati issi meeda giddon bolla ho7ethanas isporte ooththishe dizayssa bessees

Issi sayne haysa unqulale woyko phuphule iza gidon wotizaysa malay shiqidine duma duma medho oyqidaysi issi bola doretidi dizaysa beses.

hayssan qasseka ha7i wodey ehidayssa woykko ha7i nu wodezi teknolojizi ehidayssi tukkey izan gaacettizayssa maashine yiidinne tukkez izan qolettidi dizayssa bes

Dumma dumma medho oyqqida iskibirtotinne xeero zi7izasas lee7i ekkida iskibirtoti issi madadara eqqidi woykko dizayssa bissees.

Issi addedayssi haratarakka shiiqidi uttidesse shin issi addezee kooshe dhoqisizayssa woykko mayke oyqqidinnee uttidi asas haasayishe dees.

ha7i wodey qasseka asi mayo iza sikkiza maashiney ba kirera yizgidinne issi bessan issi xaraphe bolla giigidi uttidayssa bessee

Issi daligga ogeyi desi, ha daligga ogeta laniqeni motoretine duma duma kameti siqidi dini hayisa motoreza matara issi macazi ha simada yashe dawusu.

Issi miththa garsan woykko gimbe garsan shiqidinne namu machasati uttidi detes. Qaseka macasatappe gede bagara issi awa dizays eqidi des

Hanin qase keehippe lo'iza bootha kame Daara utada dawusi ha kaamey bolla qaseka ciishay sintha bagara yiid qashetid lo'iza ciishay utides.

Issi na7a daysi galal7o medho shurabe may7idayssi hare gaare bolla mithataninne dumma dumma maatata qashora histidinne goochidi woykko caanidi bishe dizayssa besees.

Keehippe gita kaamey woykko siino geetettizayssi zo7o medho oyqqidayssi dalgga ogeranne qass ogeza lanqera mithati dishin ha simmidi yishe dizayssa bessees.

issi galal'o medho oyqqida kaame keehippe hata woykko guutha kaame daarahe dalga oge lanqen eqqada dishin izi giddon diza addezi kezidi ha xeellishe dees

issi kaame bolla woykko salo medho oykkida kaamey bolla kuwaase kaasanchata puutey laxafetidi diin qasseka hanno kaamiyo laaggizayssi mastotera haa be7aype bessidi xeellishe des

Keehippe gita kaamey oge bolla eqqin kawo oosanchatinne dumma dumma asati hakaameza giddon gelanas yiidi salpera eqqidi dizayssa bessees.

nam7u asati shiiqidinne ogey iitidayssa ginbidi woykko ashawatanninne simmintota issi bolla gindidi izan ooththishe dizayssanne ogeza lo7athishe dizayssa bessees

heedzdzu caala caala asati biskilite woykko saykile geetettizaaro togidi ha simmidi yishin qas izeta sinthan issi cililo woykko galal7o medho oykqida saaney dees

Issi melidi ekkida bessane keehippe meli ekkida bessan yishe mae-kaamey oyketidi oge bugola uttin daro asati ha kameza kessanas su gishe dizayssa bessees.

Hayisan qaseka haththa galetine dumma dumma miishshati dizayisa lanqen ehidine kame yidi eqin ha kame bola mitatane dumma dumma miishshata canishe de'as.

hayssan qasseka zumatidinne woratti ekkidason giigettonta oge giddora kamey aadhdhidi asa caanidi bishin ha kamezi waayssiza gish daro asati wodhdhidi toora bishi deettis

Ha7i wode teknolojey ehida kamera woykko gita oge goyiza kamera asati gade yiidi izan dhoqalishenne woykko goyshe dizayssa bessee.

Issi gita keeththey de7es gita keeththey lanqera uuthatinne dumma dumma mithati deettes ha mithata lanqera qasse salo medho oykkida kaamey utta dawus

issi gita gita kaamedaysi daro miishata caanidinne bollara qasseka kamettidinne qachidi efizayssainne iza guyera asati eqqidi dizayssa bessees

issi gita katama giddoni daro asati keehippe lo7iza bessan kaametanne dumma dumma miishati dizayssa lanqera aadhdhidi aadhdhidi bishe dizayssa bessees

issi salo medho qalame woykko malke oyiqqida heedzdzu toora amutiza kamedara ha simmada yishin izi lanqera qasse cima aayeti aadhdhidi yishe deettes

issi dhumidi ekkida bessani issi naadayssi daro pootota silketa bolla laxafettiza miishata oykkidi eqqin issi aawadayssi iza sinthen yiidi eqqides

issi dalga bessani ogezikka keehippe lo7es katamazikka keehippe lo7iza bessani dumma dumma miishati ashshagetidi dishin hayssaza ekkanas yiidi asati eqqidi doosona.

issi bessani daro asati keehippe daro asati shiiqidinne geda simmidi muleytikka baggati uttiday baggati qasseka eqqiday giidinne shiiqidi izati issifetethan dizayssa bessee

Hayssan qasseka issi gita keeththe woykko ha'i wode keethte pooqe geetettidayssazi dishin ha pooqezappe garse baggara mithatinne dumma dumma hara keeththeti beettosona.

Issi dalgga kifile giddoni daro asathi shiiqidenne issi xaraphe sinththan sinththan shiiqidi shiiqidinne eqqidi dizayssanne issi booththa maayo mayida addeekka eqqidi de7ees.

Haysan ta beyishin gita woykon dicida katama beses haysa dicida katama tani ganaw koyiday gita gita poqe kethati dizaysa beses

Issi gita keeththey hayssa katametho keeththey pooqe keexettidinne kumidi din ha pooqezappe duge baggara qasse cimmida kaamey pude simmidi eqqi idees.

Issi besan eqida asatine porogirameza gathi gelanasi qashetida wodoroza duthishe dizaysane izetape guye bagara imatha mokida asati detes

Issi dalga kifile gidon issi mac,siya diyara woyiko astamare dara eqadanne gashe nayiti be oyide bolla utin tamarsashe iza yada izata lanqen eqadus

Issi kifile giddon gashe nayta shiishshidinne maaran uttisidinne izeta sinthen qasse pidaleta hiixidi wothin ha pidaleza nabbabishe izeti dizayssa besses.

keehippe cililidi diza maatati ekkiza bessani issi masatiza issi medho woykko issi mala keeththati keexettidi keexettidie issi madadara dizayssa bess

Issi kifile giddon heedzdzu asati dizayssanne ha heedzdzu asatappe qasseka marka waraqata issi naazas immin ha marka waraqatasa ha bessishe eqqidi dees.

Tammanne issanthonne tammanne nam'antho kifile nayti may'iza ma'oza may'dinne tamare nayti tamareso keeththe lanqezanne muleyti shiiqidi cugan cugan salpetidi eqqida

issi kifile giddon daro asati mantha asatara izgidi walaketidayti shiiqidinne tamarishe dishe be kushen qasseka shaama oyqqidinne bey oyqqida shaamaza bolla denthidi deettes

gaammo gita bayra asati shiiqidinne heedzdzu cima asati woykko gaammo giddon gita gita asa geetettizayti ba kushen xambaronne dumma dumma kallota oykqidinne issi aawuzi haasayishi dees

Hayssan qasseka salo medho may'o kumeth bollara mayda nayti ta beyishin tamare nayta masatizayti shiiqidinne baggati gaden uttin baggati qas guyera eqqidi de'eettes.

Issi kifile giddon salfera salfera biidinne asati kaththa buddeena woxxe qolissidi qolissidi ha simmidi ekkidi yishini bessees.

Issi cimma aawa dayisi saleda bolla kezidinne quxureza Xafi Xafi woyko qudhureta xafidinne erisishe woykon besishe dizaysa besese

Issi adde dayssi bootha kumetha mayo mayidaysi mata woyko miththa masatizaysa lanqera haa simidi uttidinne xeellishe izi dizaysa bessees.

Issi orde addedaysi iza lanqera ciishshaynne guye baggara worate woykko gita mithate diza bessan eqqidenne waraqata ba kushen oykkidi haasayishe dees

Issi gita keeththe deishin ha gita keeththeza lanqera qassekae keehippe cilili ekkida mithi dees ha mithazappe ha baggara qasse dalga ogey deees.

Hayssan qasse bollara zo,o kumetha may,o mayda nayti yiidinne ba kushen dumma dumma besaynne oykqidi yiidinne kath izappe aaththidi aaththidi ekkishe dizayssa bessees.

Hayssan qassika keehippe dalgga ogey dishini ha dalgga ogezas hadirssa baggara nam'u hareti woykko baquloti ha simmidi yishe dizayssa bessees.

Muzetine duma duma misheti dizayisa laniqen daro asati shiqidi eqin issi ade deyis qa gala'o medho shurabe maidayis ola bokishe dees

hayssan qasseka gita mashine woykko gade goyiza kaame yiidinne issi bessa dhoqi ekkida bessa yiidinne gadeza bedaamen keehippe goyishe dizayssa bessees

Dammidinne dhumidi ekkizason keeheppe katametida bootani ogeza bolla ze7o miishe hiixettidi diidin qasseka heni baggara korontetikka eexishe dizayssa bessees

karetha kaame daara ha baggara pude bashe dishin qasseka heedzdzuto oyqqida kaamiya ba zhazho geetettizara izife sinthe baggara aadhdhada bashe dizayssa bessees

Issi kaame dayssi gita kaamey woykko oge giigissiza kaamey wora lanqera diza aaho dalga oge giddora ha simmidi yishe dizayssanne iza matara asati eqqide dizayssa.

Keehippe dalga gadey dishin ha dalga gadezappe gede baggara qasse galal'o medho oyqqida kaamey gadeza goyishe dizayssanne ogeza giigissishe dizayssa bessees.

Issi woratti ekkida bessara maashinen woykko ha7i wode kaamen oge kesishenne oge medhishe ha simidi kaamezara yishe dizayssa bessees.

Oogey ooraththa oogey ooththetishe dizayssanne ha oogezara qasekka haaho bessara haa oogeza ooththiza maashinezii yiishshe dizayssa besses

Hayssi u lnshachcha baggarakka hadirsa baggara pude biza ogenne duge biza oge histidi nam7uso ogey lo7o ogey shaaketidi din ha ogezara hadirsa baggara dizayssazara pudee kaamey aadhdhidi bishe dizayssa bessee

Warataranne dumma dumma gadhati ekkida bessara giddora qasseka guuthara dalgi ekkiza ugey dishin kaamey izara aadhdhidi gede bishe dees.

ooratha oge woykko ha7i wode oge asfalte oosettishe dizayssanne qasseka gita gita maashiney ogeza kummidinne ha asfalteza ooththishe dees

Hayssan qasseka keehi cora asati issi bessan mitha garsen shiiqidi maarara uttin issi addedayssi dendidi izetas haasayishe dees.

Nam'u asati issi kifile giddon geli eqidinne bomba izati doyi haaththazi keesippe goggidi botha purantha kesidi possuzgidi gogishe dizayssa besees.

hasayysi nam7u attuma asati shiiqidinne bombay oosettin iza lanqera keshay kesheti didizayssa keshaza gaath gelidi pude baggaranne duge baggara hizgi eqqidi duuqishe deettes.

Hayssan qasseka ogey de'ees ogeza giddon qasseka haaththa tobey oosettidinne dizayssanne hayssazan be'ishin haaththey goggontayssa bessees.

Hayssan qasseka gita gita asati shiiqi dindeee bombay ooseti didizason ha bombaza qasse duuqishe izati dizayssanne bombaza lanqen qasseka harati shiiqi didee.

Issi bosheti ekkida bessani asati shiiqidinne gita miitha ichiishi woththidinne iza bollara qasseka gadeza goyishe dizayssa bessees.

Issi macasi orde macase daara booththa qoofe ba huphe bolla woththadanne booththa kumetha qamise may'ada issi bombba matan yaadanne ba kushe meecettashe dawus.

Oge ooththiza asatatho gizayssi hayssa korontetanne haaththa tubbota giigissiza may7o may7da asati shiiqidinne haaththa tubboy bollara haaththezi qoletishe dizayssa xeellishe deette.

Issi aawa accima aawa dayssi boossa may'o may'idayssi qooppe bo huphe bolla woththidayssi issi keeththe matara oosettiza bombay giddon yiidi ha bombay be duuna meecishi dee.

Hayssan qasseka daro asati shiiqidinne bombay ooseti ke7idaso shiiqidi nam'u yarkanen haaththesi duuqetishe dishin aaway iza lanqera uyishi dees.

Daro asati shiiqidinne haaththa tubboy woykko bomba tubboy pude simmidi qoletishe woykko goggishe dizayssa shiiqidi beyishe deettis

haaththa bombay7e oosettidi giigi gididinne bombaza izeti doyi yeddin bombazi goggishe dizayssanne ha haaththezi be ishin keehippe lo7izayssa bessees